Dis morning wey i wake up e no easy at first, sleep been dey sweet me but i mange commot myself from bed around six thirty as i wake up i just tell myself sey today suppose beta pass yesterday so make i start with small small wins first, first tin wey i do na to pray small, jus tank baba God sey i see anoda day dat one na big achievement because e no easy to dey wake everyday hail and hearty, afta dat one i carry broom begin sweet my room jeje, normally i dey postpone am but dis morning i jus get giner, as i dey sweep i dey think about wetin i wan achieve today, d swweping con turn to b full cleaning, i clean table, wipe fan, wash plate even arrange my books wey don scatta since last two years, afta d clean up d room on fresh well well, and breeze con dey enta and d space con dey inspire me, dat feeling alone gie me joy, from there i boil hot water con take quick showa, as water touch my body e b like say my brain reset i begin reason bta ideas jus dey flow i wear my cloth sharp sharp, den i carry my journal begin write my to-dio list, normally i dey do am later for day but today i start early, i list wetin i wan achieve, plan how i go go market, plan how i go finish my online work, one big achievement wey i proud of na say i reset my urge to touch my hone first thing dis morning, normally i go dey stroll social media but today i leave my phone for one corner, focus on my morning routine, dat thing help me remain clear headed, no distraction no bad energy jus me and my ghost, finally i cook small breakfast oat and banana, healthy food wey con give me energy, as i chop am i jus dey smile because e feel like say i get full control of my morning, e sweet me sey i start d day well, with in ten tion with purpose and with good energy, so how i feel i feel proud, i feel grounded i feel sey e fit dey consis ten t like dis everyday nothig go stop me from achieving bigger things na d small win dey build confidence and strength oh, dis morning show me sey i fit take charge of my life one day at a time make i know.

Every morning wen i wake up i get some kind of routine wey i dey follow, e no b sey i dey always perfect am o, but na d way i dey try arrange life small small, first thing b say as i open my eye i go jus lie down for bed wagada dey thank God sey i wake, life no sure so anytime i open my eyes see anoda day na somthing to be grateful for, sometimes i go pray short one jus dey thank papa God ask am for strength make i fit face anything wey go show for d day, afta dat one i go carry myself commot from bed even tho sometimes body go dey pain me or sleep go dey sweet me and drag me jegede but i dey try push myself, i no go dey lazy i go go brush teeth, wash face and sometimes flash cold water well well, some times if i still dey feel sleep, i go dey help myself wake my body, ones i don freshen up and my body don shine i dey like am make i tidy my space small i no too dey like make i leave bed anyhow, so i go arrange d bed sweep d floor if e need am and jus make everywhere neat, e dey make my mind calm, dirty environment dey scatter my head so if my place dey neat i dey feel more organized and i dey feel more powa to do many things afta dat, afta cleaning i dey go for short walk or small strech outside, jus to move body if i get enuff time i fit do small exercise or lis ten to music as i dey move around sometimes i dey just sidon outside make breeze blow me mak i clear my head den i enta kitchen go make breakfast e fit b oat, bread, pap, moimoi or amala or even left over rice wey remain yesterday, d main thing na to chop something wey go give me enrgy wey go make me do work for dat day sharp sharp, as i dey chop i dey reason wetin i wan do for dat day make i set my goal like who i go call oh who i no go call oh, work wey dey wait for me oh and all dat before i start anything heavy work, i dey try write am for one list or go write am for my small notebook, wey i dey use track my ways and plans for dat day, if i get onliine work or call to make i go start arrange dem from dat time oh, i dey try put on social media first thing in d morning but sometimes, temptation too strong oh, i go jus peep am small commot face, peep am again commot face. So na like dat my morning dey b from wake up to thank God to clean body and my space, small exercise chop beta food, plan my day, e dey help me feel balance and ready to face wetin dat day go bring oh.

Too prepare myself for d day i dey always start with calm mind and arrange my head well well, d way i take begin my morning dey affect how my whole day go b so i no dey take am play, i no dey take am play at all oh dats why i talk am again, first thing first once i open eye i dey try thank God sey na new day no mata how i feel even if body dey pain me i go still wisper for God ear, baba thnak you oh, afta dat day i dey stand up slowly strech small den go brush my teeth and wash face, dat cold water for face dey help me wake up properly dat is i go stand up with energy, somtimes i go even take quick showa dat is i go pour water for body but i no go use soap and sponge especially if sleep still dey my body, as water dey touch me i dey use dat time reason am how i wan make my day go, next thing wey dey important for me na to commot from anything wey go scatter my head dat morning especially my phone, i dey try no touch my phone, i no wan enta faceook, i no wan enta social media at all instead i go pick my small note wey i get for my bed, i go write d things wey i wan do dat day, i go list d things wey dey important for me, weda na work i wan work abi na message i wan go abi na who i wan call, dat thing i go begin dey do am from d one wey dey important to d one wey no dey too important, i dey also like to set small small things for dat day, like i go stay calm i go finish d thing wey i suppose to do, i no go postpone am, all those small small things dey make me to do things small, na like dat i dey arrange my mind make today count, before i commot for house i go start serious work, i go chop light braekfast i dey try balance am, maybe make bread and egg or even akamu if time dey, i no dey too like heavy food oh wey npo go fit make me do my work or e go make me sleep, i go con play little music wey go make me feel ginger, if i still get small time i go do small prayer like dat five minute, den i go go, i go sidon lastly i go dress well not necessarily fine but even something wey dey expensive but i go jus wear something wey e dey simple but i go make sure say e dey neat, i no dey like to wear cloth wey no dey neat at all or wey dem no iron, haba i go con put small perfume for my body e go con make me ginger so na like dis i dey prepare for my day from prayer, i go take small bathing e dey give me small direction and control, once i prepare like dat anything wey dat day bring i ready for am.

E get some things wey I dey do every morning wey dey help me focus make my body dey and straight ready to face d day, naso I dey do am every morning, no b say I perfect or I get magic formular but dis small small habit and character dey help me stay sharp and avoid wahala for d rest of my day, first thing wey I dey do, I dey pray or do small queit time, dat is I go jus spend time with me and baba God alone, once I open eye, before I carr eye or talk to anybody I go jus calm down thank God sey I way up ask for strength ask for protection and sense to handle anything wey go com my way today e fit b short prayer or just reasoning like small, dat moment of calm dey help me set my mind straight, e b like sey I dey reset my brain and spirit before I enta d nose of d world, secondly, wetin I dey do, I no dey rush carry phone,u see dat temptation to open social media first thing in d morning, I dey try avoid am because once you don start dey scroll your mind don scatter, before u know one video don carry u go anoda, u don enta compare your live dey think too much, so I go just drop phone one side until I don do my morning routine finish, thirdly I dey stretch or do small body movement, I no dey do full body workout everyday oh, but I go stretch my neck my back, do some deep breathing sometimes I go jog around d compound or do small press up, oya we don start today blood go dey circulate, sleep don commot from my eye kpatapkata and my energy go rise, wetin I dey do d fourthly, I dey take water afta d stretching, I go drink atleast one cup of water sometimes with lemon, e dey clean my system, e dey refresh me you know say after sleep your body dey dey dehydrated mean sey u don loose plenty water for body dat small water dey add like fuel for brain. The thing wey I dey do fifthly b say, I dey write down wetin I want for dat day I no dey long list just two or three important things I wan do for that day, I no dey like to wrire many many things because I fit no finish am, if na to go do small work, I go go do am, wetin I dey do sixthly b say I dey eat small breakfast na just small light food mayb bread and egg, akara or pap na hin i go just do. Lastly wetin i dey do b say, i dey stay away from negative pipu or noisy early in d morning own, i no want pipu wey go bring my energy down or wey go give me bad energy. Naso, na small small things prayer, avoid phone, i go strech my body, i go drink water, i go write my goals, i go avoid negative pipu, naso i dey take do my day in d morning.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

To plan my work day i dey always start with early morning preparation, once i wake up before even touch my phone or enta social media, i go jus calm down think how d day suppose go, sometimes i dey pray small or jus sidon reflect my life check if i don do well, afta dat one na to write my to do list, i dey always use small book or d note app for my phone, write all d things wey i suppose to do for dat day, dey list dem from d most important one to d one wey no too dey important, for example if i get deadline for one job or one task dat one go enta numba one, i dey follow d first thing first because if i no do d most important task first stress go later come, i dey divide my day into different different things like morning, afternoon, evening, morning na d time wey my brain dey fresh so i dey put d heavy work for dat side like writing planning or any task wey neeed deep thinking, afternoon i dey use am for meetings, calls or followup, evening i dey use am for review, reply email or do light things like research or learn something new, i also dey give myself small break e fit b like ten to fifteen minutes afta every one to two hours work, during dat time i go strech, drink water or even waka small, if i no do dis kind break, body go begin tire me my brain go jus slow down, na from there persin go begin loose focus, d thing wey dey also help me na to remove distraction too, if i dey serious with one task, i fit put my phone for silent or use airplane mode, if i dey use laptop i go off notification for email and social media all dis small small distraction dey waste plenty time, if persin no control am, anoda thing b sey i dey review my plan once or twice during d day, sometimes things fit change mayb new work go enta or one trtask go take longer dan i plan so i go jus adjust my self based on how things dey go, i no dey beat myself if i no finish everything i go jus carry am go d next day rearrange am based on d one wey dey important den as d day dey end i dey try look back check wetin i achieve, wetin remain and how i feel dis one dey help me see how i dey perform and e go guide me on how i go take plan d next day beta, so naso d way my day dey go, d way i dey plan am, from morning reflection, writing my to do list, breaking my day into section i dey avoid distraction and take small break and doing my day to day or end of day review, e dey help me stay focus, reduce stress and dey productivity.

If i be traffic officer and i stop persin wey break traffic law, d first thing wey i go do na to calm down, i no suppose to dey shout or act like say na fight we dey, i go approach d persin with respect but with serious face make d persin know say na me get authority here, as i reach where d driver dey, i go knock d glass small and once, if d persin whine down i go greet am well,i fit start like this oga good morning sir, if na woman i go say madam good morning ma, hope sey everything dey okay, abeg u sabi why i stop u, d question go make me know weda d persin even realise say he break any law, sometimes pipu dey act like say dem no no wetin dem do, but onnce u ask like dat dem go begin talk, if d persin talk say hin no no, i go follow say u no observe sey u jump red light or u no no sey u dey drive one way or, or why u no wear seat bealt as u dey drive or wetin make u dey press phone while u dey drive or u know sey u just pass without your light or indicator, i go base my question on d offense wey i see, d goal no b to embarass d persin but to make am know sey wetin hin do no dey right and e get wahala on top wetin hin do, afta d question, i go still give d persin chance talk, wetin b your reason for doing am and na emergency abi u no jus dey look hold sign, u get lisense and vehicle paper make i check, from there i go collect hin vehicle paper and lisense to comfam sey everything complete, if d persin dey aggressive or dey argue i go still calm down but i go dey fair, if i tell am sey oga i no dey here to fight but na my work i dey do to protect live and make sure sey pipu dey obey road law, if u break d law u go face d wahala but if d persin dey cooperate i if still try educate am small, next time abeg try dey slow down small, na small mistake dey cause big accident make we dey all dey careful for road, at d end depending on d situation i fit give warning or write ticket if na serious offesens or d persin dey drive recklessly dat is anyhow i go follow procedure report am or take necessary step, so naso i go take do, d first thing i go ask question, u sabi why i stop u? U no see sey u break traffic law? Wetin make u do am? U get your lisense paper? U dey aware sey dis thing fit cause accident? All dis question go help me handle d mata with sense, avoud wahala and still do my work well, as traffic officer na to protect live and enforce law no b to fight.

Wetin we go need, Two pack of Indomie Any flavor of your choice. I dey like chicken or onions flavor. Two egg, half onions, slice am small small. wan fresh tomato, but na your choice, but e dey better wen you add tomato. Two fresh pepper, if you like am spicy If u no like am make e pepper, Just add one pepper, a hand full one full of ugu leaf or scent leaf or even cabbage. Groundnut oil or butter, small, make e no much. Seasoning cube, that one, dey optional, but d Indomie get hin own seasoning cube. Add salt, but very, very small salt. Water, small, just enough to cook the Indomie. How you go prepare am? Make I give you d step. Step number wan, prepare all the things wey you wan put inside. Slice your onions, tomato and pepper. If you dey use leaf like ugu, wash am and chop am, that is you go cut ham small small. Break your egg inside the bucket, Add small salt and add small pepper. Step number two wey you go do o. Start with your egg. Put small oil for pot or for your frying pan, Make e hot, just small. Then pour your egg inside. Den you fit make am U fit break am in pieces or fry am like wetin we dey call omelette. Once e done, remove am keep am for one side. Step number three wey you go do. Fry all your tomanto, your pepper, your onions, dem together. Put am for fire like two to three minutes Till the tomanto water don reduce. This step dey make the indomie taste different from the normal one. Step number four Add your water and all your curry, thyme and wetin we dey call seasoning. Pour small water inside d pot. No be too much water. Just d one way go dey enough to cook d indomie. Add d indomie seasoning. And if you wan, spice d indomie up U fit add small cube of curry, step number five, wetin you go do be sey, put d noodles now, wey we Dey call indomie, break d noodles into two, or leave am whole, den drop am into d boiling water. Allow am make e cook for like two minutes, den turn am small so d seasoning go enta. Wen d indomie don soft, but still get small water Add chop vegetables and turn am. Finally, wetin you go do add your egg. Now pour your fried egg back inside the pot. Mix everything gently. Allow am make e hot small for about wan minute before you add some flavor, then e go blend.

The first thing wey you go do, plan small small games or activity. You no sey game night is sweet well, you fit gather everything make una play ludo, Whott or even card games. If una get TV and space, try make you do song wey una go do dance competition. Even truth or dare with small children friendly version wey go make everybody laugh scatter. These kind games, Dey bring laughter, wey go make everybody forget stress. Two, cook together, turn kitchen to party ground. Instead of make one person dey cook while others dey watch TV or press phone, carry everybody enta kitchen. Give small children something simple like washing vegetables or mixing d flower. As una dey cook, dey jizz, dey laugh, sometimes turn am to competition. Who go fry bes akara, who go make d finest chapman. Dat food go sweet pass normal because e full of love. Three, Watch film or do movie night. Pick one or two interesting film, either na comedy, action, or family film. Four, Arrange pillow or ground nut and enjoy d show. After d film, make everybody talk about wetin hin learn Who be their favorite character? E go even surprise you how small pikin go yarn deep things. Four, Story time or memory sharing. Dis one dey underrated, but e sweet well, Let mommy or daddy tell story of wen dey small, or make everybody share their funniest experience for school, work, or for life Generally, sometimes e go enter deep talk, sometimes pure love. But trust me, e dey always bound everybody together. Five, Do small projects together. Fit be DIY projects, like painting one wall, plantingsmall garden for backyard, or creating family photo album. E dey give everybody sense of teamwork. Plus, when una see wetin una hand do, pride go enter body. Even decorating house go make everybody feel involved. Six, create no phone zone or time. Yes, dis one hard but e important. Sometimes, implement one hour family time wey nobody go touch phone. At dat time, una go gist, play, or even play together. Phones dey distract, but wen everybody dey fully present, you go feel dat connected. Lastly, celebrate small wins together. No wait for big event.even if persin pass exam, get promotion, or even just complete house chores well celebrate am. Cook small jellof, cut cake, or just snap picture, E Dey boost everybody morale and e Dey make love sweet.